boobu 55 437 bi lañuy utiliser mooy variété courte bi n' est ce pas jii fuure bi parce que zone boobu bu ñu xoolee ci wàllu taw ah <hesitation> zone boobu li muy taw en tout cas bëriwul par rapport ak yeneen zones yi comme ay Fimela par exemeple foofu lu muy taw pa <hesitation> bëri na ak ak yooyu donc <hesitation> zone yooyu moom 73 bi mooy benn variété bi moom la ñu fay gën a béy xam nga kon <hesitation> tànn variété bi moom kon ça dépend si <hesitation> pluviométrie bi

effectivement
moom la ñuy dejle

d' accord
Gosas comme je jege na ak kii <hesitation> Diourbel ak yooyu foofu <hesitation> 55 437 bi

est ce am na <hesitation> difféents suuf yoo xamante ne ni <breath> dañ ciy conseillé ñi nga xamante ne ñoom ñooy producteurs yi <noise>
waaw effectivement xam nga <coughs> suuf tamit <hesitation> parce que boo xoolee surtout dafa am suuf yoo xam ne ñoom dañuy <hesitation> bu tawee <hesitation> ñoom dañuy téye ndox bi ah <noise> am suuf yoo xam ne bu tawee ndox bi day ruisselé day dem

xam nga même sax gerte sax parfois léegi surtot <hesitation> suuf soo xam ne dafa dafa dëgër <noise> suuf sooy yooyu en général li ñu gën a kii conseillé mooy comme ay mboq parce que mboq dafa bugg suuf soo xam ne day téye ndox de même que tam basi sorgho tamit dafa bugg suuf soo xam suuf suy téye ndox ak même ceeb tamit xam nga fii tam dañ fiy béy ceeb au niveau donc de la région <hesitation> ceeb fii la ñu koy béyee département Fatick ak département Foundiougne

am na solo <hesitation> Maodo tey ci li nga xamante ne <hesitation> <breath> monsieur Khoulé wax na ko rek <hesitation> ndax am na jàngat boo xamante ne da nga ko ciy def waaye tamit nga ñëwaat rek ci <breath> <hesitation> tey jii ndax am na <hesitation> début ñuy ñuy ji ak fin ñi nga xamante ne dafay am benn période boo xamante dañuy <breath> naan nit ñi bu énu jiati na ñu concentré wu ci li nga xamante ni ji nañu ko wala nit ñi mën nañuy ji rek ba ba ba nawet bi jeex
<hesitation> loolu moom alaakulli àlli mënul am ndax <hesitation> culture bu nekk dafa am durée de vie bi nga xamante ni moom la am
d' accord
bon ñun tàmm nañu en <hesitation> li ñuy wax <hesitation> kii ki ki ko <hesitation> en agrométéorologie dañuy faral di def li ñuy wax le bilan hydrique bilan hydrique boo ko déggee dafa mel ni <hesitation> ni ma ko mën a waxee daal moom mooy gàncax gu nekk da ngay xam ne gàncax gi lii moom moo taxaw nii <hesitation> nangamu litre ndox la war a soxla nangami <hesitation> température nagam la war a am tant de calorie la war a mën a absorbé am nañu benn logicile bi nga xamante ne bi moom moo koy moom moo koy calculé <breath> de telle sorte que variété boo bu ci nekk bi ñu commencé jour bi nga xamante ne bi ji nañu ko ba nga xamante bi germé na normalement buñ ko toppee mën nañu xam exactement kañ la war a mën a arrivé kii quoi en maturité quoi

peut être <hesitation> xëy na mën ngaa am gerte bi nga xamante ni bi mën na mën na mën na germé wala mën na génne ay xob yooyu daf lay wóor ni <breath> soo ko defee doo am kii mi ngi dépendre nag tamit ci kii quoi ci variété yi am na par exemple tey jii éni nga xamante ne bi dañuy <hesitation> béy ñebe mais ñebe bi ñuy béy c' est juste pour lu ñu jox seen ay ay ay jur ñu koy wax le ñebe fourager ñooñu bu leen neexee fi mu nekk nii tey jii mën nañu xaar sax ba fin ut ñu jiw xam nga

donc variété boobu <noise> da nga koy kii mais lu mel ni gerte wala dugub moom yaakaar naa ne f mu nekk nii weesu nañu fi nga xamante ne bi di wax ay waxi ji ko quoi loolu am na <breath> mais pour ma dellusiwaat tuuti rek ci <hesitation> li sama collègue Khoulé waoon sànq ci choix wu variété yi je pense que baax na pour ñu fàttali que ni <breath> le service semencier bi nga xamante ni bi souvent moom mooy <hesitation> déterminer kii quoi jiw yi pour la plupart du temps ci données climatiques la ñuy sukkandiku maanaam pluviométrie bi ñoom dañuy établir ce qu' on appelle donc la carte variétale carte variétale boobu boo ko déggee <hesitation> supposons bu ñu ñëwee léegi si région de Fatick dañuy xool kat ni en général boo xoolee par exemple les normal maanaam boo ko boo jëlee par exemple fii ak fanweeri at ci kanam xam nga da ngay xool ni supposons fimela <breath> at bu jot dina am huit cent milimètres bon léegi di nga xool ni Foundiogne dina am supposons sept cent cinquante milimètres di nga xam ne par exemple Toubacouta dina am mille deux cent milimètres <noise> ne Fatick kat en général quatre cent cinquante milimètres lay am dégg nga donc loolu benn benn benn benn élément la mais di nga xam ne aussi booy utiliser c' est kii quoi c' est normal la di nga xam ne en général kat taw bi bu commencé gën jaa bëri ñetti weer lay def mu jeex xam nga donc par rapport à tous ces éléments là ñoom am na compilation bi nga xam ne di nga koy def ba dañuy xam que ni kat zone bii boo fa defee jiwee gerte bi nga xamante ne bi peut être que dina gaaw a ñor te soxlawul ndox bu bëri boobu moom moo leen di arrangé <noise> parfopis mooy variété active bi ñuy wax ay 55 437 <breath> ñu koy yóbbu souvent zone nu Niakhare Dia Diakha et cetera xam nga lu ma wax <breath> mais côté yi nga xamante ne bi c' est des zones humides dégg nga foofu variété 55 437 bi baaxu fa parce que li tax baaxu fa moom mooy boo ko fa jiwee li ma la doon wax sànq moom moo lay nar a dal da nga ko fay jiw mu kii à maturité ndox bi continué taw su boobaa <hesitation> produit bi ci boppam dafay nëb su ko defee léegi foofu li ñu fay soxla <breath> moom mooy variété yi nga xamante ne bi dafay gudd yi nga xamante ne dafay def au moins quatre mois ci suuf en général yooyu la gars yi di jiw mooy yiñ jiw ci côté ay département Fimela xëy kii ko arrondissement Fimela le service semencier là moom ci boppam toujours dafay basé wu moom aussi sur ses données climatiques là pour mën a <hesitation> kii quoi <hesitation> définir kii kii quoi ce qu' on appelle donc la carte variétale quoi <breath> ñoom tamit am nañ seen carte variétale muy ci gerte gi la

am na solo <hesitation> wax ji leer na desandi ak yow rek <hesitation> Maodo <breath> tey nag ban jàngat ngeen di def rek ci changement climatique yi bu nu rek <hesitation> demee rek ci li nga xamante ne moom mooy daaw <breath> li ñu fi jotoon a am ndax nag taw yi nim teelee ren su ma juumul <breath> daaw tamit noonu la teelee woon waaye dañoo dem ba benn jamono mu daal di taxawaat ren nag ñu gis ne yëf yi daal di nay rek continué doon naataange rek ci dëkk bi <breath> ban jàngat ngeen di am ci changement climatique yi nga xamante ne ñu ngi koy jànkuwanteel
xam nga li ñuy wax rek moom mooy <noise> que le changement climatique là nekkatul un slogan mais léegi c' est devenu une réalité d' ailleurs ñun sax léegi dañ ñuy tere ñu wax changement climatique ñun léegi on parle de dérèglement climatique
<hesitation> d' accord
parce que en réalité climat bi moom mooy moom mooy subir ay kii quoi ay dérèglement <noise> dégg nga donc jàppal ni fu ci si jamono yi ñu toll nii

loolu sax d' ailleurs moom moo waral ñu mettre en place ce qu' on appelle donc le cadre national de service climatique <breath> pour ñu mun a gunge tout ce qui est producteurs pour vraiment ñu mën a mën a mën a mën a mën a mën a teg ay kii quoi mécanismes donc d' adaptation ci biir mécanisme d' adaptation yooyu <breath> li ñuy wax information climatique bi bokk na ci loolu moom moo war moo ñuy wa waral <breath> ñu lëkkaloo ak les rajo communautaires ba mettre en palce benn <hesitation> disons benn plateforme bi nga xamante ne bi lu mel ni ay Jokalanteeg yooyu dégg nga daf ñuy permettre toujours énun ñuy mëm di lancer ce qu' on appelle donc des alertes alerte nag boo ko xoolee moog prévision bokkuñu prévision da ngay prévoir oli nga xamante ni ñëwagul <noise> mais alerte boo ko déggee mooy li nga xamante ni gis nga ko mi ngi ñëw te am nga yaakaar ni lii kat presque egsi na léegi nga envoyé un message aux diffrents usagers pour ñu mën a <hesitation> changer seen kii quoi seen seen kii quoi seen toogaay
d' accord
donc loolu moom mooy li nga xamante ni moom moo am donc <hesitation> jàngat bi ma ci def moom mooy gis naa ni que ren jii <hesitation> nawetu ren bi vraiment buñ ko <hesitation> méngalee ak nawetu daaw bio

gis nañ ni que bu ñuy def la comparaison par rapport au normal actuellement région de Fatick mën naa wax ni que ni toute la région de Fatick actuellement dafay dafay dafay révélé un profil donc excedentaire lenn rek moo ñu xaw a jaaxal te même gab boobu sax mi ngi mi ngi xaw a comblé wu <breath> moom mooy la fameuse vallée morte bi nga xamate ni bi dafa <hesitation> commencé <hesitation> Diouroup <noise> ba <hesitation> astafurlah kër Martin
kër Martin
dégg nga romb ay <hesitation> Diohine jaar ay Toucar romb valllée morte bi quoi moo dem ba Ndiob
Ndiob waa
dégg nga continué ba Diaolé on voit que foofu moom pratiquement du ren rek mais at yii yëpp à cahque fois on voit que dañuy am donc un déficit pluviométrique <breath> ren jii bon effectivement bon gis nañ ni ak taw yu bëri yi amuñu deficit parce que bu ñu defee comparaison par rapport à la normale on voit que la situation ci côté boobu donc elle est normale mais ba tey par rapport ak yeneen localités yi on voit que quantité bi foofu encore dafa tuuti quoi par rapport ak li nga xamante ne bi moom la am moom la ñu am ci * kii léegi nag énun bon am na ay jàngat yi nga xamante ne ñu ngi ko ciy def

donc <hesitation> ñu ngi ciy def daal ay ay ay jàngat pour xool vraiment bon yan ban solution la ñu mun a apporter à ça quoi <breath> mais daal di wax ni wax dëgg yàlla daal atum ren jii nawet bi moo gën fuuf bi ñu amoon daaw moo gën fuuf li ñu amoon ci fukki at yii paase et par rapport donc à la normale aussi fi mu nekk nii la situation elle est excedentaire <breath> ci gàttal en terme donc de statistique ñuy wax ne nawetu ren bi ñu ngi ko commencé le 27 <hesitation> mai te boobu ba léegi aussi vraiment énu ngi gis ne mi ngi taw donc de manière régulière benn yoon la ñu fi am benn pause bi nga xamante ne ni xëy na xaw na xaw na nekk benn situation alarmante mooy donc du 9 juillet au 18 juillet mu nekk partiquement 10jours yi nga xamante ne bi tawul bi mu amee aussi <noise> peut être que ñun pause boobu am na ñi nga xamante ne bi inconvenient la mais yaakaar naa ni pour région de Fatick ñu bëri avantage la woon

mais dafa nekk li nga xamante ne ñu ngi koy dund
sànq yaa ngi koy wax si sa ndorteel
waaw
nga ñëwaat ci rek
waaw ñu ngi koy dund changement climatique bi bon bu mën naa ci xuus mais bu doon sama sago dafay nekk li nga xam ni dañ koy jëlal benn émission énu mën ci ñu mën ci mën ci xuus bu baax quoi mais daal li ma la mën a wax mooy actuellement <noise> les dérèglements climatiques là ñu ngi koy subir bu baax dégg nga te dara waralu ko lu dul <noise> tàngaay bu bëri dégg nga tàngaay bi nga xamante ne bi moom la naaj bi indi ci ci kii bi ci gàttal daal naaj bi li tàngaay bi nga xamante ne bi moom lay wàcce ci suuf xam nga moom mooy piégé wu ci atmosphère bi ba nga xamante ne bi du mën a dellu comme ni mu ni mu doon kii yee tàngaay bi yokku bon yokku bi nga xamante ne ni daf koy yokk nag dafay créer ay ay kii quoi ay gaz à effet de serre yi nga xamante ne bi donc yu bëri la quoi dégg nga ah day day day day yokku <hesitation> du moins <hesitation> émission rayon kii quopi infra rouge yi
infra rouge
donc ces rayons infra rouge là dañuy yokku <hesitation> yokk chaleur bi <breath> mu indi donc un certain piégeage donc au nivaeu donc de l' atmosphère <breath> mais ngeen jàpp rek ni que ni changement climatique bi ñu ngi koy dund dund yu métti métti métti métti ñu ngi koy dund parce que bon un dérèglement la ñuy am ça crée donc li ñuy wax bon un effet donc de boomrang partout peut être que fii ren jii xëy na <hesitation> egg a gu ñu vraiment ca ca ca kii ba mais am na fi côté yi nga xamante ni vraiment tellement ñu ngi souffrir <smacks lips>

et pourtant nawet bi fii ren jii ni mu démarré ñun ñëpp tiitoon nañu <breath> parce que la première pluie <noise> à Fatick ñu ngi am 91 virgule 7 milimètres ñu am ko le 27 mai loo xamante ni mosul am dégg nga ñu ngeeg statistiques yi depuis presque depuis depuis depuis cinquante ans mais loolu mosuñu ko am à Fatick le 27 mai ñu am une quantité de 91 virgule 7milimètre mu nekk loo xamante ni donc dafa tiitaloon ñëpp <breath> présentement ñun fi ñu lay waxee nii <breath> on est actuellement au fin de kii quoi en fin de mois de juillet mais actuellement partiquement cumul yi paase nañ 300 milimètres <breath> alors que heure bii hivernage bi da daan soog a débuter actuellemnt ñu ngi ci ay cumul lu ay 300 milimètres cela veut dire que donc que tenadance bi bu continué :!fra bu ñu demee donc ba fin octobre <noise> soo moytuwul au minimum danaén am 800 milimètres de pluie
<smacks lips> am na solo dund bi dafa <noise> cher kon nag <hesitation> rek <hesitation> lii day doon rek yërmande yàlla guy wàcc ci jaam yi que ni ñi ñuy déglu ci rajo Ndefleng FM Fatick énu ngi ci seen émission <breath> jagleel ko nag li ngaxamante ni moom mooy waa météo ak waa <breath> ñi nga xamante ni ñoom ñooy services départemental du développement rural ñuy waxtaanee rek lii di <hesitation> prévision climatique yi fa lañ ci toll moom la ñuy daal di tënk rek ànd ci ak <breath> ñi nga xamante ne ñoom ñoo dooleel <hesitation> lii di émission bi partenaires ya ñu ca àndal <hesitation> di <coughs> <hesitation> projet 4R du PAM muy <hesitation> programme alimentaire modial lañ ciy àndal énu financé ko nag <hesitation> par le fond vert climat <breath> ak ñii nga xamante ne ñoom ñooy waa Jokalante di gërëm rek ñii nga xamante ne ñoom ñooy partenaire yi waaye également di gërëm suñuy parteneires ñun rajo Ndefleng FM Fatick <breath> waa météo di rek <hesitation> wéyal rek li nga xamante ni moom mooy émission bi <breath> dikkaat nag <hesitation> ci Pape Khoulé mi fi teewal waa <breath> service départemental du développement rural <breath> tey jii <hesitation> Pape dégg nga fi nga xamante ne Maodo foofu la waxee moom mi fi teewal waa ANACIM <breath> tey jii ci wàllu producteurs yi muy maanaam éni nga xamante ne ñoom ñooy béykat yi pour ñu mën a nag <hesitation> def rek li nga xamante ne moom mooy faire face bu ñu ko mënee tënke noonu ci kallaamay rek tubaab <hesitation> ci situation changement climatique yi tey naka la ñu ko war a mun a jëlee
waaw <coughs> <hesitation> je pense que comme kii na ka sama doyen Maodo waxee <hesitation> changement climatique yi wala dérèglement climatique dafa nekk réalité boo xam ne ñëpp a koy dund béykat yeeg ñëpp tout le monde te expliqué na léegi léegi phénomène bi scientifiquement ni muy demee moom mooy rayon infra rouge yi ak kii tàngaay bi ni muy gën a accéléré woo ak <noise> yooyu <noise> loolu nag bu ko defee nag loolu conséquences yi mooy <hesitation> maanaam day am ay soppeeku si at yi da ngay jékki jékki gis at bii mu taw taw bu bëre beneen at gi mu jékki-jékki jékki-jékki du taw <hesitation> waaw léegi nag loolu dèjà kon loolu ab constat la bu nga xam ne ñëpp gis nañu ko gisal nañu ko suñu bët léegi foofu béykat yi en général <hesitation> parce que jafe-jafe <noise> bu am il faut mu ama stratégie waaw souvent en général <hesitation> changement climatique bi bu tombeeg année de sécheresse mooy année boo xam ne <noise> kii bi maanaam <hesitation> ndox bi du am <hesitation> wala boog day wàññeeku wala du wala day nekk genre i kii daal jafe-jafe foofu dèjà ñun au niveau du ministère <noise> de l' agriculture dañuy jël les devants dañuy préparé donc des mécanismes d' adaptation dañuy fexe ba parce que xam nañ que ni béykat bi dina am jafe-jafe béykat bi peut être mun na ji gerte beeg dugub bi ak yooyu <noise> ah muy cycle yu nga xam ne cycle yu gudd la ñu <hesitation> xam ne que loolu mun na am ay jafe-jafe pour <hesitation> lu tubaab di wax boucler le cycle maanaam fexe kii bi egg à maturité maanaam mu ñor day am jafe-jafe léegi ministère bi chaque fois day prévoir <hesitation> ay xeetu mbéy yoo xam ne ay xeetu mbéy court court cycle mooy kii bi kii bi maanaam kii bu gàtt <coughs> lu muy soxla si ndox bëriwul ah comme du mel ni comme ay ñebe ah 45 jours doyen bi wax na ko léegi ah ak yooyu manioc tamit parce que manioc moom tamit boo ko jiyee suñ si ci ci jamono taw taw bi sax bu jeexee sax moom day continué di màgg <hesitation> dem ba ay janvier sax manioc ji màgg léegi état kii gouvernement bi en général di ministère de l' agriculture ñoom yooyu dañ koy préparé jox ko béykat bi comme ça béykat bi moom <hesitation> bu amee jafe-jafe ci yële mooy gerte beeg <noise> ak dugub bi ak yooyu léegi moom day obligé <hesitation> bu nekkee yooyu saxuñu buñ demee day jël yeneen yi remplacé ko moo tax am na yu nga xam ne en général day am ay problème ndox <hesitation> yoo xam ne dugub bi am na problème saxul wala yooyu wala gerte bi da ngay gis en général xaal day bëre parce que fu nga xam ne amul dugub bu sax wala gerte bu sax xaal lañ koy remplacé en général wala manioc tamit manioc mooy mboq loolu mooy kii <hesitation> waa yooyu surtout yooyu mooy stratégie yoo xam ne béykat yi ak état bi ñoom ñoo xëy lënkule ngir mun a sauver donc campagen garicole yi
sànq ñu ngi wax rek ndax tey amul ay ay risques yoo xamante ne béykat yi war nañu ko mën a xam <breath> wala sax ñu sóoraale ko ci nawet bii <hesitation> Maodo nag mu ngi rek di tagg nawet bi naan dina naat ak yooyu ak yooyu waaye nag ça n' exclut pas le doute quand même <breath> ñu jéem a rek bàyyiloo xel ñi nga xamante ni ñooy béykat bi ci ci yenn risques yi
waaw <hesitation> c' est vrai que xam nga comme nu ko doyen bi waxee <hesitation> maa ngi remercié di di di félicité waa ANACIM énu ngi def liggéey bu am solo ci côté prévision di sensibiliser nit ñi ak béykat yi ak yeneen acteurs yi ci risque comme nim ko waxee léegi nii risque yu nga xam ne dèjà wax tudd na fi wàllu GTP parce que GTP yi en général <hesitation> ñu nga xam ne ñooy yëngatu si wàllu secteur agricole et rural ñoo fay tase muy service technique yi élevage eaux et forêt <noise> ñun ñu waa agriculture SDDR ak waa DRDR ak tamit béykat yi ah loolu tamit <hesitation> dafa nekk te béykat yi mooy seen <hesitation> leaders yi loolu dèjà si DTP bi dèjà ñiy fay jëlee dèjà ñoom dañuy mun a sensibiliser suñu yeneen mbokku béykat yi ci wàllu kii yu nga xam ne quand même <hesitation> loolu mun na nekk <noise> parce que si GTP bi <sniffs> c' est très technique ah dañuy waxtaan waxtaan yu am xarale <hesitation> bu ko defee affaire yu bëri ñooy génn foofu souvent sax day am ay kii benn bulletin boo xam ne bu ñu paree GTP day génn yooyu nag en général dañu koy lewal en général ;fra béykat bi nag bu xoolee loolu moom dina mën a jël décision xam que ah telle chose ah risque bii fii la nekkee wala déet <noise> xam nga mooy chaque 10 jours chaque décate moom dina mun jël en tout cas matuwaayam yi mun a en tout cas analyser risque yi pour def attention xool yan stratégies lay lay développer xam nga yooyu souvent donc <sniffs> ñun yooyu la ñuy kii quoi
am na solo <hesitation> <coughs> Maodo

météo bu njëkk ba nga xamante ni peut être sax mën naa wax ni temps yii prévision <noise> saisonière amuloon wala bu fekkee amoon na aussi bon ampleur bi mu am léegi amu ko woon <breath> boobu temps <hesitation> mën naa ne xëy na mënoon nañu am yenn risques yi mais fu mu nekk léegi la prévision mété <hesitation> bi pri prévision saisonière bi ñu def jàppal ni weer bu nekk dañuy def li ñuy wax mise à jour donc lépp luñ la wax tey dañu ko càmbar muy benn de deux <noise> <hesitation> énun ci biir ANACIM du lundi au vendredi chaque jour am na lël bi nga xam dañ koy def à partir de 10 heures 30 ba 11 heures 30 maanaam premier ministre yi ñun ñëpp ñun ñooy bokk toog ak les chefs du service régionaux ñu def benn kii benn benn benn genre kii quoi <hesitation> réunion kii la ñu ko tuddee quoi breafing réunion boobu daf ñuy permettre ñun kenn ku ci nekk indi sa xalaat ñu waxtaan bon ba vraiment mën a jublu ci perspectives yi nga xamante ne bi moom la ñu am pour après midi jour boobu ak le lendemain ak le surlendemain muy donc des prévisions de courtes durée yi nga xamante ne bi gën gaa néew trois jours lay lay kii donc am nañu yaakaar que ni même bu fekkee am na risque risque boobu rëyul trop trop trop parce que léegi bon ni ñuy ni ñuy ni ñuy suivre affaire yi dèjà <noise> au niveau de la recherche am na ñi nga xamante ni bi weer bu nekk danañu mettre à jour <hesitation> la prévision saisonière xool ba xam ndax am na <hesitation> ay ay kii ay évolutions mais ñun à notre niveau aussi chaque jour breafing boobu dinañ ko dinañ ko def dégg nga à chaque fois bu ñu ko defee ba pare bu ñu paree aussi <breath> daal di envoyé donc <hesitation> kii quoi prévision yi

<hesitation> li des ci mois bi mën nañ ne wax ni fii ba le le le le dix fii ba le kii quoi le dix août bi dañu nekk dans une phase humide principalement diggante tey suba ak ginnaaw suba
d' accord
dégg nga incha allah am nañu yaakaar ni dinañ am ndox surtout nag le samedi parce que actuellement dafa am benn onde bi nga xamante ni bi gis nañ ko présentement nii mi ngi nekk Nigéria mais mi ngi évolué di ñëw am nañu yaakaar ni lu mu dee dee dee dee dee dee samedi dina egsi Sénégal

bon tey ci guddi mën nañu am taw mais même bu ñu am tamit taw xëy na yu ndaw lay nekk quoi mais daal suba ak gannaaw suba <breath> jàpp leen ni incha allah ndox dina ama bu soobee yàlla
<hesitation> <hesitation> prévisions yi naka ngeen koy defee ndax <hesitation> par semaine ngeen di joxe prévision wala d' accord
chaque jour am na prévision

dégg nga
jokkalante bi ak <hesitation> producteurs yi muy paysan yi naka ngeen koy defee ci seen niveau naka ngeen di def
à notre niveau ñun dañu jàpp que ni li ñuy produire nii c' est une information climatique bi nga xamante ni ñun bu ñu ko dencee ci suñu bopp
d' accord
donc producteurs yi ñoom ñoo ko moom léegi produecteurs yi d' abord am nañu donc la télé dañu fay jaarale prévisions yi rajo yi <noise> ñu ngi koy jël am na <hesitation> l' internet mi ngi koy jël mais dem nañu ba xam ni loolu yëpp doyul parce que xëy na bëri na producteurs yi xam ni tey jii jote wuñ ci internet bi jote wuñ sax xëy na peut être ci télévision parce fu mu la fekk dafay sori mais à travers :ra les projets et programmes yi nga xamante ni moom la ñu am ñu mel ni waa 4R ñu mel ni ay Proval ak yeneen ak yeneen <noise> jàppale nit ñi ba nga xamante ne bi au niveau de de note service am nañu benn base bi nga xamante ni bii <hesitation> ay numéros de téléphones yi ça fait plus de mille numéro de téléphone yi nga xam ne actuellement mi ngi suñu biir base ñu am léegi un protocole bi nga xam ne dinañ ko signer ak waa Sonatel à chaque fois que mu am information bu bees immédiatement <sniffs> ñi nga xamante ni bi ñooñu la concerné dañuy lancer alerte bi mais nag tamit à chaque fois dañuy wax nit ñi que ne alerte bi boo ko jotee xamal ni dañ la ko jox yow mais moomu loo ko boo ko jotee na nga ko jëriñoo waaye ñi la wër tamit na nga leen ko jox mais nag aussi képp kenn ku si nekk boo ko jotee ki nga xamante ni bi yaakaar nga ni moom moo la gën jege nga jox ko ko <breath> au fur et à mesure ñun li ñu jàpp moom mooy que ni bu ñu amee tey benn alerte mu départ ci ANACIM au minimum war na mën a interesser mille personnes donc ñun on travaille comme ça te gis ñañu si gis njëriñ quoi
<smacks lips> am na solo
voilà
<breath> am na solo <hesitation> Pape Khoulé yow nag

<noise> waaw ñun à notre niveau <hesitation> tout d' abord <hesitation> ma wax la ne que dèjà waa ANACIM ñoom doyen Samb côté boobu def nañu si liggéey bu am solo parce que comme ni mu ko waxee <noise> alerte yi ak yooyu <hesitation> du yem sax ci béykat yi mais même si techniciens ñi ñoom bu ñu ko envoyé même ñun les services techniques dañuy am kii yooyu yenn informations yi bu ko defee léegi information yooyu ñun à notre niveau souvent dañuy utiliser tamit les réseaux sociaux mooy les groupes Whatsapp man mii di la wax nii en général bu ma jotee information yooyu dinaa ko partager presque ay si ay quarante groupes Whatsapp te foofu am na fu ñoo xam ne ay fépp côté secteur agricole et rural la ñu bokk <noise>

léegi booy xool multiplier ko par quarante ça fait combien de kii de kii quoi <noise> xam nga <hesitation> vraiment côté boobuANACIM moom <noise> <hesitation> je pense que côté boobu ñoom ñu ngi jàppale bu baax a baax waa agriculture bu baax a baax a baax waaw <hesitation> ak tamit <hesitation> souvent tamit <hesitation> léeg-léeg béykat léegi nañ la woo laaj la donc nga jox leen information mais bii ma la wax nii réseaux sociaux yi ñoo gën a efficace <noise> parce que yow li nga mën a envoyer ci alerte ci partager information ANACIM yi donc <hesitation> boo doon def ay missions génn si kii dem loolu du ko mën <noise> vraiment loolu ñuy remercier tamit waa ANACIM te il faut que ma am dara lu ma wax tamit <noise> il faut ma <noise> def benn témoignage <noise> il faut ma def benn témoignage ci <noise> <hesitation> le doyen Maodo man ba ma nekkee par exemple à Kaolack <noise> ba ma nekkee Kaolack j' étais le chef de service <noise> de l' agriculture de SDDR Kaolack souvent <hesitation> mooy données pluviométrique yi ñun ñoo daan jël kii yëpp <noise> données yëpp ñoo ko daan jël toutes les ñoo ko daan jël météo bu fa nekk <noise> moom zone am rek la doon jël
<noise> d' acc